paɣiba m-be daa ni ŋɔ paɣiba ata n-laɣim ʒia bɛ so yɛla deem tani liiga ka bɔbi tani deem chinchini so nyɛla ŋun gbubi deem takayua ka kamantoosi mini kaarɔtinima nti pahi zahima ʒi bɛ tooni

gamo paai cheche bara mini moto bara ka n tuzo paɣa so ŋun do tiŋgbani ni ŋɔ o kɔŋla vuhim maa ka paɣa ŋumbala maa gbubi o dɔya ka shikuribihi paana bɛ bi sɔŋ o ni bɛ zaŋ o chaŋ ashibiti bɛ ʒimi n-teekiri deem pichanima ka nachimbila ŋɔ gba zaa paana o sɔŋmi ba maa o gba ʒimi ŋmahirila pichanima

niriba anahi m-be picha ŋɔ ni ŋɔ niriba maa nyɛla paɣiba ka ninvuɣ' yino maa nyɛ doo bɛ zaa nyɛla ban ka binshɛɣu bɛ zuɣiri ni zabiri kɔŋko m-be bɛ zuɣiri ni paɣiba maa yino yɛla liiga piɛlli ka doo maa gba zaa ye liiga piɛlli ka nanzuhi pali gbambihi ni ʒinʒi bɛ tɔhi ni ka maandi li

bipuɣimbila mini nachimbila n-ʒia ŋɔ bipuɣimbila maa nyɛla ŋun gbubi hama n-ŋmɛri kuɣa ka nachimbila maa daɣu sa o tooni o nyɛla ninvuɣ' so ŋun ye cheeni ka pili zipiligu bipuɣimbila maa nyɛla ninvuɣ' so ŋun ye liiga piɛlli ka so jinjam buluu nuhi dibaayi yina ni kuɣili

Palimɛnti duu m-bɔŋɔ ka palimɛnteeriyɛnsi ʒi kuɣisi zuɣu kamaranima nyɛla din be duu maa ghana fulaaki nyɛla din be duu maa ni teebulinima nyɛla din be duu maa ni ka nina kpanjɔɣu tamtam duu maa ni. Bɛ zaŋla ghana fulaaki maa n-gili teebulinima maa shɛli.

Taabonima n-kabisikabisi dɔya diɣisi ɡba zaa pahi di zuɣu n-kabisi di zaa kabisimi beni baaji nti pahi kuushinnima zaa be nimaani paapu sabila ka bɛ vuli zaŋ sɔŋ ŋɔ tihi ɡba zaa be nimaani ni vari

nuhi n-yina foonnima pala nuhi maa ni yi shɛli maa na ka lapitɔpunima be nuhi maa ni yi shɛli maa na bukunima gba zaa beni ka ninkpara paya nuhi maa shɛli gbubila pɛn ka shɛli pa kɔmputa zuɣu ka shɛŋa mi pa bukunima zuɣu ka bukunima maa viivii dɔya

Bipuɣinsi ayi n-nya ban damdi bɛ kalicha waa ka ye deem bɛ kalicha direesisi ka ye cheeninima m-piri bansi bɛ nuhi ni mini bɛ bɔɣiri ni zaasa. Bɛ zaa nyɛla ban mali zabiri bɛ zuɣiri ni ka nachimbila be bɛ nyaaŋga ŋmahiri ba picha ka teekiri ba viidionima.

Bihi n-laɣim ʒi tii gbunni ka wuntaŋ mi nyɛla din ne m-be bɛ zuɣu ni bihi maa zaa nyɛla ban kuli laɣim be tii maa gbunni tia maa malila vari bihi maa shɛb' yela liiga sabila ka shɛb' yela liiga piɛla shɛb' yela liiga ʒɛhi bipuɣinsi mini bidibsi n-gab' n-laɣim beni

Bipuɣinsi anahi n-laɣim n-ʒia. Bɛ dirila bindirigu. Niriba ayi bi bɔbi bɔbisi bɛ zuɣiri ni ka niriba ayi bɔbi bɔbisi bɛ zuɣiri. Ninvuɣ' yino maa pilila zipil' sabilinli ka ŋumbala maa mi gbibi tani chinchini ka niriba ayi ye tani liiganima liiga waɣila ka bɛ zaa ye. Bɛ gbibila siliba zaɣ' piɛlli bɛ nuu ni.

bidibisi ayɔpɔin n-tuɣiruɣi taba be kom ni bɛ zaɣ' yino kam bi ye liiga bɛ zaa nyɛla ban mali zab' sabila ka niriba ata so jinjam sabila ninvuɣ' yino sɔla jinjam piɛlli bɛ zaa nyɛla ban siɣi be kom maani viɛnyɛliŋga kom maa ku yɛrigi baratete dɔya maa

Niriba ata n ʒiya ŋɔ niriba ayi maa nyɛla ban ye liiga piɛla ka ninvuɣ'yino maa nyɛ ŋɔ gbubi pileeti ka bindirigu bɛ dini binwala tan tamila ni maani teebuli bɛni ka kilaasi tamiya ka binyuri bɛ kilaasi maani

Paɣiba mini nachimbila n chani palli zuɣu. palli maa nyɛla. binshɛɣu din bi sɔŋ paɣiba ata maa zaa kpabla bihi. ,ka nachimbilimaa mini m ma nim maa so zi kpalaŋa ka m ma ŋum bala maa mi zila gbam bila m ma yimɔ nyɛla ŋun ye. liiga zaɣi do zim ka gbubi saa takayuya.

Dabba n-ʒia. Shɛba ʒila tiŋgbani ni ka shɛba ʒi zuɣusaa. Bɛ shɛba yɛla kootunima ka shɛba ye puloovanima. Teebuli be nimaani ka walansi tamya ka bukunima tamya. Shɛba malila zabiri shɛba ka zabiri picha ŋɔ maa ni ka so wuɣi o bɔɣu ni o ŋme so.

Piibupiibu ka bɛ niŋdi ŋɔ bipuɣinsi mini dabba m-pe fooli ni bɛ vooti bipuɣimbila maa vootimi ka yɛn zaŋ niŋ gbambila maa ni bipuɣimbila maa zuɣu ni zab' sabila din beni o nyaaŋa gba nyɛla zab' sabila gba zaa zaya bɛ zaa nyɛla bipuɣinsi bɛ kuli mirisi.

Bipuɣinsi anahi n laɣim zɛya, kanirib ata n lɔ bi zuɣu, ninvuɣu yinɔ maa bi lɔ ozuɣu ka bi zaa nyala ban gbubi buku nim bi nuhi ni ka piri namda nima namdi sabila. kabi yinɔ ye tan liiga, ka yinɔ maa mi ye liiga piɛli , ka yinɔ maa mi ye liiga green.

M-ba moto ka pili hɛlimɛnti. Hɛlimɛnti maa nyɛla zaɣ' buluu. Moto maa nimbihi nyɛla zaɣ' sabilinli ka o lo binwala n-kparim moto maa zuɣu be palli zuɣu. Loorinima nyɛla ban be palli maa zuɣu. Palli maa nyɛla din sɔŋ kootaali.

nachimbila n-ʒia ŋɔ o gbubila baaji ʒee ka ye chinchini liiga mini di jinjam zaasa o pirila namda ʒee ka nya nina diɣi ŋɔ zaŋ kpa o nina ka pili zipiligu m-pahi di zuɣu gbambila m-pali kolibanima n-ʒi o tooni o bela deem dirinsi shitɔɣu ni

duɣita nima n-laɣim ʒiya ŋɔ ka shɛba nina yirina ka shɛba nina bi yirina teebuli piɛlli nyɛla din ʒi bɛ tooni ka paɣaba ata be din ni bɛ zaa yela liiga piɛla dabba maa ʒimi ka paɣa maa ʒi zuɣusaa.

palli zuɣu ka ninsalinima ku kparim shɛba chanila tiŋgbani ni ka loori ʒɛhi loori piɛla loori zaɣ' dozima beni shɛba yɛla liiga piɛla shɛba yɛla liiga sabila shɛba yɛla liiga ʒɛhi takayuhi be ni maani ka chɛmsi pili duu n-ʒia duu maa waɣilim yaɣiya